guutta sharaa giddon kumida ataraa malatiyaa kattaa ayfiyaa giyaan bayzzanawu shiishi wottidoogaa.

Karettaninne bootta qalammiyan walakkettida adussa huuphphee de'iyoo issi macca na'yaa sintta bagga ya zaaradda pootuwaan ciishsha xeelaydda dawussu.

Xoossaa zarphphiya giya xaafoyi bollaara kaqetti uttido sohuwan garssa baggara qassi shuchchaa malatiya misilee de"es. Appekka qassi citaa bessiyasan ichchawu xeetu meteriya giya xaafoyi de"es.

maata malay de'iyo pude bagaara masqqaliya malaattay, wodhido hagaazanchati maayuwa maayidi issippe maaran eqqidosona.

moochena boorago gongoluwa giya xaafoy diyo issi mala qoliya maayidi xoqaappe duge wodhiya soosuwa haatta xomoosiidi de'oosoana.

Dere asaa kaalettiya asati xaraphpheezaa zuuriyan uttidi bantta akeeko maxaafaa dooyidi xaafiiddi de'oosona. Eta matankka uyiyo haattay oydiya bollan de'ees.

ogiya matan caamaa meecciyo bootaan issi bolla uttida asatinne eta matankka biron diciidi de'iya mitaa puutee tokketti uttiis, guyyessa baggaara qassi salo meranne boota qalammiyan tiyettida dirssay de'ees.

Sitti giida dirssan direttida giddo baggaarakka qassi luxettaa keettan dirssaa giddon xoqqu giidi diccida doozatinne qassikka hagazaa immota qonccissiyaa taapela malatay des.

goyyettidaba malatiyaa botan amarida xoqqu giidi diccida mittayinne dereenne ziqqa sohoy issippe des. he sohuwankka qeeri qiiba dozati de'oosona.

keehippe lee'e gididda birataa shubban direttida dirsaappe giddo bagaara godaree beetees,a goddon appe dirsaa giddon kanaykka aara issippe de'ees.

sikisso maayuwa maayida issi attuma bitanee, gidoora bootta qoliya maayidi eqqis, appe sinta bagaara wolaytta odibessa eqotaa malaatay eqqis.

Naa"u yanne ha baagga miyiyaara cora naati shiiqi uttidaashin etappe gidduwaara ha baggaara heezzu attuma naati eqqidososna. Eta giddoppe issi na'ay banddira malatiya bootta carqqiya xoqqu ootti bessees.

Kaamiya oge de'iyo gutaraa matan zo'o meran tiyyettida shochcha keettay, A matarakka yanne hanne kanttiya asaynne kaame dees.

Ogiyaa matan issi xoqqu giida diccida mittainne yaaqooba hooteliyaa giya xaafoy de'iya malaatai de'ees. aappe miyyaara qassi maata malatiyaaban oosettida lo"iya sohoy de'es.

issi ortodooksiya ammanuwaa kaalettiya qeesee barikushiyan masqqaliyaa oiqqidi eqqidaashin amatankka ulaitta wogaa qonccissiya bullukuwaa maayida hara asatinne anjjettiya cora naati issippe eqqidosona

birata sanqqan gorddettida zo77o qalamiyan tiyettida sanqqaappe bolla maggaara attuma naatu puulaa michiliyaa yaagiya xaafoi bollaara kaqetti uttiis.

Awaa ayfiyaa silkkiyaa giya xaafuwan de'iyo puulaayyo maaddiya kushiyaa xugunttaa tal"iyo qalamee pilqqaadiyaan kumidi oydiyaa gollan zal"iyo keettann dees.

Ushshan kumida adussa wanccaynne ushshaa duuqqiyo qassi qorqqorowaappe ootettidaagee deeskkiyaa bolan dees etappe guyye bagga hara bootta qalamiyan tiyachchida keettay dees.

xoqqu giidi shuchchan keexettida keettan bootta qalamiyan tiyettidaagan bankkiyaa aggaazay oosettees.

Keehi cora ayfiyaa ba bollan tookkira issi paapaayiya mittaa bollan duge baggaara heezzu teerida paapaayee aifeitinne pudeera bironi qawu'i uttira paapaayiya ayfeti goshshaa bollan doosona.

Kariyaa gorddiyo aaho birata sanqqan merettida penggeenne giddo baggaara qassi shuchcha keettan asai uttiyo lasxxiqiyaappe oosettida cora oydeti issi bollan de'osona.

Ammanuwaa eqotaa kaalettiya asati sintta baggaara issippe uttidi daraphphaa bollan sinttaara uttidi asa kaalettiiddi de'oosona.

Geeyidi lo'idi puulatida keettan cora uttiyo oydetti sintta baggaarakka kattaa wottiyo katta keettaa wuygiyan issi bollan uttidosona.

goshshaa oosuwaa oottiya cora attumanne macca asati bantta oosuwaa miishshaa akaafaa shalkkiya xoqqu oottidi maaran eqqi uttidosona

mittan diretti uttidaba milatiya bootan issi odibeso eqotaa oosanchchiyaa qaalaa xoqqu oottiyo miishshaa oyqqada issi attuma bitaniyaa qofaa oichchaydda dawusu.

shuchcha keettaa matan de7iya dirssaa bollan mittaappe oosettida kariyaa gorddiyo sanqqay naa77ay naa77u sanqqay hara qassi sanqqaa giigissiyo xawulai issippe shiiqi uttiis.

Issi yelaga attuma na'ay bara haddirssanne ushachcha kushiyan boottanne banddira malaa shaashiyaa qachchidi keehippe pude guppidi uttiis. A matankka dembbay dees.

zo'o meray de'iyo mittaappe giigida dirssaa sinttan naa"u tohoi de'iyo motoree qassikka heezzaappe daro asati issi bollan shiiqi uttidosona.

Dere asaa kaalettiya issi attuma bitanee xaafiyo akeeko maxaafaa oyqqidi biiriyaa oiqqidi xarahpheezan uttiis. aappe guyye baggaara boottan tiyettida godai de'ees.

Xaaciyaa yaraa kaalettiya geeti ichchashaa gidin issi bollan sinttaara uttidi dere asaa kaalettiyoode eta sintta baggaara xarapheezai uyyo haattay akeeko maxaafai de'ees.

Aahuwan keexettida ammano keettaa giddon zo'o magalashuwan yuuyi aadhdhidi magalashettida keettaa giddon issi mala bootta maayuwaa maayida asati daraphphaa bollan zooriyan yuuyi uttidosona.

a guyye baggaara gonggoloi de7iyo issi attuma na7ai wolaitta qonccissiya banddiraa oiqqidi bootta shuraabiyaa maayidi bari ushachcha kushiyan macaamiyaa tooraa oiqqidi oqqiis.

irxxa maataa kushiyan oyqqara issi miizziyo mizaydda de7iya issi macca mishireeppe guyyessaa baggaara xoqqu giidi diccida zaafetinne sa7ankka qassi hara doozzati doosona.

wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayida deriyaa kaalettiya asatinne eta giddonkka hara cora asati eta kaalliyaageeti etappe guyye baggaara de'oosona. eti issippe ogiyaara kanttiiddi de'oosona.

goshshaa bollan zerettidi mokkida ell ell dicciidi de7iya kumettan zerettida badalaa puutee goshshaa bollan de7ees ikka malkkiyan maata mala gididi xeelanaukka keehippe lo7iyaaga

Wogaa qonccissiyaa bullukkuwaa hadiyaa maayida naa"u naati eqqidi uttida qassi issi bitaniyaassinne issi mishireessinne miishshaa immiidi doosona.

booraa waaxidi goyyiyo miishshai kadoi qambbarai issippe waaxettidi goshsha bollan de7ees

naa77u attuma naati bantta sinttaa ya baggi zaariri madabaa bollan uttidosona. eti uttido ootan bazziyo miishshaigga de7ees. etappe sintta baggaara ogee dees.

coraa maccanne attumma asati dembban uttidi daraphan banttana kaaleetiyaageeti etassi haassayiyoogega ezggiidi de'oosnona.